Abantu abaddugavu abambadde ebyambalo okuli ebya purple, bbulu n'ebimyufu n'ebya mmaaluuni bayimiridde wamu mu kibangirize ekiriko enfuufu n'omuddoddo omutono.

Ekibira ky'emiti emingi ennyo kiriraanye n'ekibangirizi ekirimu enfuufu ennyingi. Obudde bwa lweggulo ate ng'omusana guli mu kuddayo.

Ennimiro erimu ebimera ebyasimbibwa mu layini ebirabika obulungi ennyo ebya langi eya kiragala ekubiddwako omusana ogw'oku makya.

Ppikippiki eri ku lwazi erinaaniddwa omusajja omweru ayambadde ggawuni eya bbululu luno olwazi luliraanye n'ennyanja y'amazzi ennene ate omusana gwaka nnyo.

Oluguudo olwa highway olweyawuzaamu emirundi ebiri. Luliko emmotoka, mu mmotoka zino mulimu loole etisse ekkutiya ennyingi, omuli eza langi eya kiragala n'enjeru.

Ebibala eby'enjawulo omuli kkaloti, ccukkamba, obunzaali n'ebirala byeriraanye, birabika bulungi nnyo ate nga biyamba nnyo mu mubiri ogw'omuntu.

Abakazi babiri abeeru batudde okumpi ne laputoopu nga bayina bye bekkaanya ku laputoopu eno omusana gubakubyeko.

Ennyumba eriko enzigi ssatu, esiigiddwako langi eya kiragala ate enzigi za langi mmyufu. Mu maaso g'eno ennyumba waliwo omusenyu n'akapande akeeru nga kaliko ebigambo ebiddugavu ne n'ebya langi emmyufu.

Abasajja babiri batambula nga beeriraanye. Omu ku bo akutte bbaaluuni, emabega waabo waliwo abantu abalala. Omusana gwaka mu ngeri eraga nti obudde bwa lweggulo.

Enkumbi eddugala eteereddwa kumpi n'ejjambiya. Bino biri mu ttaka eriddugavu eryetabiseemu n'obusubi omusana gubyakidde.

Enkota z'amatooke ezirabika obulungi bazitedde ku ggaali eya maanyi ga kifuba, eteereddwa ku luguudo olw'ettaka

Ennyanja erinaaniddwa olusozi olunene oluliko ennyumba nnyingi, ku lubalama lw'ennyanja kuliko abantu abamu bazannyira mu mazzi ate abalala batambula butambuzi, omusana gwase mu kino ekifo.

Amazzi ag'omu nnyanja amakkakkamu gateekeddwako eryato eddene eryeru n'eryato eddala eritono, mabega ga lino eryato eryeru waliwo emiti eminene.

Pusi nzirugavu ewummulidde wansi w'ekyuma ekinene ekyatalagga, erina bye yeetegereza. Okumpi nayo waliwo enfuufu.

Eryato eriri ku mazzi ag'ennyanja ennene lirimu abantu basatu okuli abakulu babiri n'omwana omu.

Kasooli asimbiddwa obulungi ennyo mu ttaka eriddugavu alinaaniddwa ebimera ebirala, waliwo kitangaala eky'omusana ogukuba ku bino ebimera.

Entugga eyimiridde mu maaso g'emmotoka ekozesebwa mu kulambula w'eyimiridde waliwo omuddo mungi ate ng'omusana gwaka naye si nnyo.

Amazzi agalabika obulungi ennyo gayiika okuva ku ntikko y'olusozi nga gadda wansi. Gayiikira ku sipiidi eya waggulu ennyo. Okuliraana guno omugga waliwo emiti egyeriraanye egya langi eya kiragala.

Omuntu ali mu kusala kigajji ng'akozesa akambe akawagaddwa obulungi n'akabaawo akatono.

Omukazi akutte ekikopo ekyeru mu mukono gwe ogwa kkono atudde okumpi ne kompyuta omukono gwe ogwa ddyo agukozesa okutambuza pointer ya kompyuta.

Esseppiki enzirugavu bbiri ziri mu kkozesebwa okufumba. Wansi waazo waliwo enku n'amayinja ate ng'omukka guva mu nku zino nga gudda waggulu.

Enjovu ttaano enkulu n'endala bbiri ento zeeriraanye mu busubi obulabika obulungi ennyo. Mu mabega wa zino ensolo waliwo emiti egy'enjawulo emiwanvu ennyo n'olusozi olunene.

Abakazi basatu batambulira mu kakubo akatono ennyo akali mu makkati g'ebisubi ebiwanvu babiri ku bo bambadde ggomesi ate omulala ayambadde ekiteeteeyi ekya bbulu.

Abasajja basatu bayimiridde mu lyato eriri ku mazzi ag'ennyanja enene. Omu ku bo ayambadde ebyambalo ebimyufu, omulala ayambadde jaketi eya kyenvu n'empale emmyufu ate omulala ayambadde jaketi enzirugavu.

Omubisi gw'enjuki guteereddwa mu ggiraasi. Omubisi guno guyamba nnyo mu kuwonya endwadde ez'enjawulo.

Engo etambulira mu kifo eky'ekizikiza, etambulira mu muddo omuwanvu. Ekitangaala kigikubyeko ate nga erabika okuba nga nnyiivu ng'enoonya kyakulya.

Ennimiro eya kasooli omuto erimu oluguudo olutono olw'ettaka. Kasooli wa langi eya kiragala ate ng'omusana gumukubyeko.

Omukazi n'omusajja beeriraanye, omukazi mweru ate omusajja muddugavu. Bombi bambadde gaaluvindi eza yero ne giraavu za yero, bayi... bambadde ne jaketi enjeru. Emabega waabwe waliwo ekisenge ekya kkala ekya langi eya bbulu.

Omugga ogw'amazzi ogulimu amayinja amangi agalabika obulungi. Amazzi agali mu mugga gatukula ate nga galabika bulungi. Omugga guliraaniddwa emiti n'ebimera ebya langi ey'ekiragala era ng'ebire birabika bulungi ate ng'omusana gwakira ddala.

Ffene omuto ali ku muti gwa ffene, wa langi ya kiragala ate nga alabika bulungi nnyo. Ffene abantu baffe mu Uganda bamwettanidde nnyo kubanga alimu ekiriisa.

Ekifo omubeera enkuŋŋaana ez'enjawulo ez'abantu abeebitiibwa kitegekeddwa bulungi nnyo era nga kirabika bulungi.

Kasooli omuto atandise okkula mu ttaka eriddugavu akubiddwako omusana, alabika bulungi nnyo. Kirungi nnyo abantu okwettanira okulima ebimera nga kasooli.

Kompyuta ekika ekya Apple eteereddwa okumpi n'essimu eya iPhone n'eggiraasi ey'amazzi n'akatabo ke bawandiikamu.

Akatale k'ennyaanya, kkaloti, obuti bwe bakozesa okufumba, ensujju, ennaanansi, wootammeroni, amenvu, emicungwa n'ebirala. Kalimu omusajja ayambadde essaati eya kkala eya pinki n'omukazi atudde ayambadde ggomesi ya bbulu.